Dikpuni n ʒɛya ŋo Dikpuni maa nyɛla dikpuni shɛli din niŋ zaɣ kurili ka paɣa ʒi dinni la gbubi chɛriga ka yɛ liiga waɣanli boɣa ŋmahi ka bob di bobga ka kurifooti bɛni ka duɣu tam kurifooti maa zuɣu ka teebuli ʒɛ o tooni